Meeshan waa qalabkii jiimka maqaalka jiimka

Waa hool niman badan oo suudad qabo ay jiogaan

Meeshaan waa meel masaajid ah waxaa joogaan dad farabadan dadka badankood waxay wataan khamiis iyo cimaamado

Waa sariirta bukaan ka waxaa jiifo wiil wata funaanad buluug iyo go cadaan ah

Meshan waxaa jooga niman badan waxey wataan jaakado sidoo kale waxaa joogo wiilal yar yar oo wata dhar cadaan ah

Waa saxan ay ku jirto qoraa khudaar

Waa gabdha gacanta kuwato faashado

Waa labo koob waxaa ku jira cabitaanno

Waa niman waxbarashada ku jiraan

Waa tukaan waxaa lagu iibinayaa dhar

Meeshaan oo meel waddo ah waxay iga muuqda gaari cadaan ah

Meeshaan waxaa iga muuqda kareen loo mariyo carruurta jirka

Meeshaan waa meel qol ah oo ka sameysan daro waxayna ku dhex jiro laba kursi oo fadhi ah oo saarayaha baarka buluuga waxaana u dhaxeeya miis qalin ah

Balse maxaa ku yaalla miis waxa saaran laba saxan sax ah waxaa ku jiro mala wax saxan karaan maraqiis

Meeshaan waa meel garoona waxaa ku ciyaarayo wiil fara badan waxay wataan dhar gaduud iyo balug ah

Meeshaan waxaa ka muuqda laba kartaan oo kala duwan mid waxaa ku qoran twitter mid waa geduud mid lacag ah

Meeshaan waa laami waxaa ka muuqdo gaari midabkiisa yahay jaalo

Waxaa ii muuqda pizza midabkiis yahay jaalo

Waa caagad waxa ku jira shaambo midabkoodu yahay qaxwi

Waa labo kursi midabkoodu yahay qaliin

Waa niman odayaal oo fadhiso

Waa shaati midabkiisii yahay caddaan oo suran

Meeshaan waxaa ka muuqdo la xayeysiinayo

Meel hool ah jaran jaro kor la koraayo miis qaxwi ah

Waa carwo waxaa yaalla shaati yaal

Waa wiilal iyo hal gabar Gabdha waxey qabtaa indha sharer madow ah

Waa hool waxaa iskugu imaaday gabdho iyo wiilal yar-yar

Waa carwo waxaa lagu iibinayaa saakooyin dumar ah

Waa school waxaa jooga wiilal wata shaati jaale

Meshan waxaa fadhiya ardo imtaxaan ku jiro waxaa hoos yaalo warqad cadaan ah

Waa guryo dabaq oo dhisme ku socdo

Waxaa meshan ka muuqda guryo duug ah waxaa sidoo kale ku yaalo geedo dhaar dheer OO cagaar ah

Halkaan waxaa mareyso gabar wadato xijaab gaduud ah

Meeshaan waxaa iga muuqda laba cabitaan oo caddaan iyo qaxwi ah oo aada u qurxin

Meeshaan waxaa ka muuqdo guri midab kiisa cadees yahay waxa ag taagan nin wato shaati midabkiisa yahay gaduud

Waa carwooyinka waxaa yaalo dhar Ilmo kasta

Waa dhar meel yaalo midab kiisu waxaa cadaan, madow, qaxwi Jaale kafee

Beeshan waa qol cagaar ah waxaana ku dhex jira arday badan iyo macallin qolka dharkiisa waa cagaar macalinkana waa raadkiisa waalid sarwaalka waa caddaan waa jaalle iyo buluug

Waa boonbalo midabkiisu waa madow

Meeshaan waa dukaan waxa yaalo kaluun iyo qasacyo caano booro ah

Halkaan waa miis cadaan ah waxaa yaalo laptop

Halkaan waa meel laami ah waxa mareyso gabar

Waa labo fadhi oo madow ah iyo labo barkin

Waa nin suud cadaan ah wato makaroofan madow